Issi sohuwan dumma dumma doozzati booxetinne dereti malaaliya meretatinne saloy beettes.

Puulassi go'etiyaabati dumma dumma shittoynne doona tiyoobati beettoosona. haggetikka asay tiyeetiddi kiyiyoo wode asay aybba loytti

Issi cora adil''ee gita jarkaaniya tookiwottida haregaare betees. Ha hareekka tookkido deexuwappe denddogan keehippe azzanttees A xeelliyode.

Issi keetta asati aayiyanne oyddu naati issi sohuwan uttidosona. Etaso asaykka utettaanne eta hanotaa xeeliyode ayba ufaaysiy

Orttodokisse Amannuwa misiletinne qassika maayyoti harabati issi zal"e keettaa Karen kaqqeti qassi hega matan issi guutta na'iyaa beetaw

Kushe hiillanchchati medhdhido xarapheezzaanne dumma dumma iqaa dooriya iqati beettoosona. Hageetakka xeelliyode gitattaappe denddoogaani daro biran shamettiyaba malatoosona.

Issi sohuwaani keehippe puulanne lo7iya gita keetteti yuuyyi uttidosona hageeta xeelliyode keehippe malaaleessinne lo'ees ufayssees.

Issi sohuwan salo mera gidiya zarphphee beettes ha zarphphiya xeelliyoode asi waati kanttiyakko yashshiyaba malates kunddissanaba malatees.

Adisaaba timirtte beeruwan gigida tohosa dere dere asa gidon diya usuuppuntto kifile tamarettu amarato maxaafay beetees.

Issi keehippe gita gidida beni wode keettayi jagiiray beettes. Ha jagiiraykka keehippe onattidinne gal"i uttido gishahawu xeelliyode iites.

Issi ammano keettaa gidida na7iya yelagiya gullottadavgita kambbaa ayqqaasu. A oyqqido kambbayivayiva lo7ii.

Issi luxetta keetta giddon maxaaf a dooriyaa sohuwan cora maxaafati dooretidi beettoosona. qassikka oydetinne hega oydiyaa uttidi luxiya attumanne maccaa tamareti beettoosona.

Issi gita pooqe keettaa sinttan gita mittatunne puuteti qassikka zambbay beettoosona. Hegappe ya baggaara cora tamaareti beettoosona.

Issi katamaa giddon lo''iya gita keettaynne qassikka ogeti dorssati, ciiroti bettoosona. Hageeta puulatettaa xeeliyode daroppe ufayssees.

Kushe hillanchchati medhdhido jabanaynne xaaroy qassika tama eettiyobati basheti issi sohuwan beettosona. hegappe habaggaraka Inkkirittee beettes.

Issi ushshaa qommo gidiidaagee haayilanddiyaara zo'o tuchchaay tuceetidaa adil'e beettes. Ha ushshaa xeelliyoode daroppe laqilaqiyabanne mal'iyaaba malaatees.

Yeeletaa gallassa bonchchanawu go'ettiyo keetta puulayiyobatine, issi oyddiyaa bollan qassi hara cora lo'iya miyobati issi lo'iya keettan beettosona.

issi haylaandiyaan zo'o tuchchaara diyaagan karetta uushshay kumi uttiis. ha uushshaykka uyiyoode daroppe mal'eesinne laqilaqees.

cora yelagaati attumaageti issi mala kaassaa mayuwaa maayiddi kaa'iyoo dembban eqqidoosona. etu giiddon de"iyaa issipettetaynne siiqoy keehippe daro lo"o.

Issi kaamee ogiya dembbaara cora ammano keettaa asati zatan yiidi de'oisona. Etuppekka guuyera de'iya gita pooqee waati lo'i!

Issi amano keettan giddon cora maccanne attuma asati beettoosona; hegetuppekka ha baggara na"u ayssiya woykko gita aawati eqqi uttidoosona.

Issi gita keettaa gidfon issi sohuwan uttidanne eqqida macca naaati beettoosona macca naatussi eti maayido maayoyinne eta puulatettayi ayiba lo7ii.

issi yelega na'iyaa wolaytta wogaa mayuhwaa woykko dunguzzaa maayidaara keehippe puulattiyaa caammaa woottidaara xeeliyoode tumaa lo"aawus.

Issi dembba sohuwaan dumma dumma dozatti, maatay, mittaynne hara cilillobatti beettosonna. Ha merettakka xeliyodde keehippe maallales.

Keehippe puula gidida meretettati gita deretti, mitatti maatatinne saloy shaaray qassikka issi sohuwan shiiqi uttida keettaa malatiyaabati beettoosona.

Issi gaden giddonnaa''u maccasati woga katta gidida woykko uncca gididaaga giigissiyaaba malatoosona, ha maccasatiika caddiyaaba malatoosona.

Gita pooqe keettatti de'iyo lo'iya zannaqqa sohuwani cora macca naatinne attuma naati issi sohuwan uttidi silkkiyan kaa'iiddenne uttidi xeelliddi de'oosona.

Cora macca naati guuttati issippe eqqidosona. Etuurakka qassi issi attuma na'ay yuuniya maayidaagee beettees. Hegaappe guyyeera qassi manggo mittay beettees. Guyye baggaarakka qassi magalashoy de'ees.

Issi zal''e keetta karen kehippe zamman gidida maccaasa maayoy kaqqeti uttiis, ha maayuwa meraa xeeliyoodekkaa keehippe malalees.

Issi sohuwan issi na'ay gita yaashshiya ginbbiya zemppidi eqqi uttiis. ha na'appe guyyerakka qassi dumma dumma doozati beettee....

Toophiyaa banddiray de'iyo Tohossa Toophiyaa Deretetta asay banddiraykka de'iyo oyddantto kifiliyaa hisaabe maxaafay beettees. ha maxaafa tamareti nabbabiyaako daro era ekkiyaaba malatees.

Issi dumma dumma meretati, puutettinne gita dereti beettoosona. Hegeetu mattankka issi keettay betiya keettaykka keehippe puulanne loiyaga.

Cora asti banddira oyqqidinne maayuwa bootta dungguzanne dumma mera maayageeti issi sohuwaan eqqidoosona. eta xeeliyoodekka keehippe lo''oosona.

Issi zannaqa sohuwaani dumma dumma puuteti woykko doozati de'oosona. Ha doozatu matankka malaliya poo"oy beettes.

Daroppe lo"iya diittati issi sohuwan de"oosona. Etikka qassi keehippe puulanne lo"o malaara de"iyogeeta. Eta cenggurssayikka qassi diixiyode daroppe lo"es.

Wolaytta wogga woyikko dunguzza maayidagetti maccanne attuma yettanchchatti issippe beettosona. Hagettu gidonikka issi maccara keehippe lo"awussu puula.

issi luuxetta keettay kare gita gimbbiyan dirssettida dirssaynne qassi hegankka sinttan eqqida asati beettoosona. hegaappe dirssa giddonkka qassi doozati gita mittati beettoosona.

Issi katta keettay woykko tukke keettayi beettes. Ha tukke keettaa karen asatikka utti uttidosona qassikka he karen kaqetti uttida misilee ayba lo"ii.

naa"u eqqidaa polisetu sinttani corra salo merra jarkkanetti doossona qassi ettappekka guyessara lo"iya keetaykka de"eesi.

Issi zal"e keettaa giddon dumma dumma so miishshati saahaneti, haattaa duqqiyo miishshatinne distteti qassi dooretidaageeti laaletiganabaa malatoosona.

cora wogaa maayuwa maayida macca asati issi sohuwan shiiqidi issi atuma asaara utidosona, hageetikka masqalaa woykko ufayssa bonchchoososna.

Cora asati issi sohuwan maccanne attumay issi mala maayuwa maayyidi eqqidoosona. Eti maayti uttida dungguza maayyoy aybba lo"i!

Daroppe lo'iyaa merettati mittay qassikka giitta soossoy beettes, haggaa na'u gitta soossuwaa be'yodde keehippe lo'es.

Issi katama giddon cuway cuwees, ogekka qassi shuchchan diretti wottiis. Ha katamaa xeeliyode asay keehippe ooyetidabanne ooshshi de'iuooba malaati yashshees.

Issi ammano keetta asata, issi gita keetta sinttan issi sohuwan shiiqidi uttidoosona. Hageetikka qassi pootuwa denddiya wotkko viduwaa denddiya asa malatoosona.

Issi goshsha sohuwaan keehippe aahonne dembba giddido sohuwaan heezzu asati issi sohuwan eqqi uttidosona. Ha goshshan de'iyagge gaashshiyaa malattes.

katta keettaa karen woykko tukke keettaa karen oosettiya misilee beettees, ha misiliya bollan de'iya katattikka dumma dumma meraara diyageeti keehippe lo'oososna.

Heezzu attuma asati dungguzaa qooriyan wottidaageetinne issi macca bullashettiya na'iya wogga woykko gita paraa bollan doosona. Eti toggido parayi ayba yashshii?

naa"u maccane attuma asati bandira kaqidi doosona ettape yabagarakka issi assi hokki uttisi.

Woga gidida masqqala bonchchetiyaa guule xuugetiyo sohuwaan guule xuugetishin cora asati beetti wottidoosona; naa"u asatikka qassi tama satti wottidoosona.

Issi dembba sohuwan dumma dumma dozati, mittati, maatati qassikka dembban goggiya yashshiyanne daaganttiya gita haattay de'es.

Cora naati issi mala bootta maayuwa maayidaageeti zatan qoomettidi eqqidosona. Eta hanotaa be'iyodekka daroppe dosettiyonne siiqettiyo hanotayi beettes.

issi quma woykko tukke keettan daro oyddeti qassikka xarpheezzati beetoosona. ha qumma keettaa meraykka keehippe phooleesinne lo'ees.

Issi lo"iya katamaa giddon keehippe puula gita issi mala keettati issi sohuwan de'oosona. Hegaa matanikka qassi daro puutettinne lo'iya ogeti beettoosona.

cora attuma yelaga naati wogaa maayyuwa woykko wolytta dungguza maayyiddi zataaratooraka oyqqidaageeti eqqidoosona. ha naatikka upaytta uttidoosona.

Issi keettaa woykko dirssaa sinttan cora asati shiiquwa uttidosona. Hageetikka keehippe malaalettidi ezggiiddinne hayttaa corggossi....

Yelettiis yaagiyo yettaa yexxiya yettanchchatu misilee beettees. Yettanchchatu misileekka xeelliyode keehippe lo''eesinne ufaysses.

Issi gita keettay keexxetiyo sohuwan cora asati he keettaa sintta sa'an uttidoosona. Ha keettaa gitatettakka xeeliyoode keehippe malaalees.

Issi ammano keettaa boottanne lo'iya maayuwa maayidi cora asati uttidosona. Ha eti de'iyosankka de'iya ciishshaadoyi keehippe lo'es.

Issi maata bollan xaaxxiya getettiya guxune beettees. Ha guxuniyaa xeelliyoode keehippe iitteessinne sheneyees.

Issi gita keettan liphiyaa kiyyidi oyddu asati keetta keexxidi de'oosona; etu sinttankka qassi sa'an issi bitaanee eqqi uttiisi hega bollankka qassi aybakko gutaabay

Zaapiyaanne hara osso mishshaata oyqiida daro macca nne attuma asati issi sohuwaani eqqidosona ettappe guyyeraka issi mittay beettes.

issi katta keetani daro saanetuni de"iyaa kattane ushshaa daro naati miidine uyidi de"ossona.

issi goshshaa giddon keehippe cora gidida eqqaa woykko sheedhdhiya bonccoy cililetti uttidaagee beettees.

Issi dembba sohuwaan keehippe cora asati issi sohuwaan shiiqid bollaa qaata woykko ispporttiyaa oottide de'oosona; etuppe guyyakka qassi gita mittay beettees.

gita kaamiya ogiyani eettiyo mitaa tookida macaasiya de'awusu. ippe miyiyan qassi harayklka de'ees. guye bagaarakka naa'u macaasay eqi utidosona.

issi sampaa bollan yeechchay uttidoogaa bollan cora shukkaareti de7oosona. hegaakka qassi naa77u asati kushiyaa yeddidi daatta baribariyaara tushshiiddi de7oosona.

Turustteti be7iyo gita shuchchaa gonggolo giddooni cora asatinne miishshati beettoosona. Hegaa matankka qassi gita worayi de7es.

coraa asati yettanchchatinne durssanchchati wogaa mayuwaa dungguzaa mayaageetinne bootta mayuwaa mayidaageeti issi sohuwan shiiqi wottidohona etappekka qassi guyye baggaara gita daasee beettees

Issi keetta immeren haytta tukkiyaan yeeggiya naatiray sawo maatay de'ees, a matankka qassi guuttara xalote toheti uttidaage de'ees. Guyyee baggaarakka qassi badala hayttay beettees.

issi qabaliya karen Cora mitatinne puutetti beetoosona. ape guyeerakka issi aaway eqqis, appe guyeera zhanxxilaa oyqqida asay beetees.

Issi xeellanawu lo'iya gita cililo goshshaa sohuwan meetettiya mittaa ayifee paappayayinne harakka lo'iya cililobati beettoosona.

Maata merayi de'iyo lo'iya shuraabee ciishshaykka a bollan de"iyogee bootta qalamiyan tiyettida maayo keettan ashanggiluutiya bollan kaqetti wottis.

Kushe hiillaanne eraabaa tamaarissiya luxettaa maxaafay usuppuntta kifiliyage beettes. Abollankka qassi tophphiya banddirayinne tohossa tophphiya banddiray de'es.

Issi puute mittiya eqqi uttis. Appe guyye baggaarakka keehippe gitanne puula gidida pooqe keettayi beettes. Hegaappe ha baggaarakka qassi kaamiya ogee de"es.

Issi salo mera qalamiyan tiyettida gita tamaare keettaa woyikko luxetta keettaa kareeni issi luxissiyaranne qassikka tamaareti soo geliyaageeti beettoosona.

Issi lo'iya saanetuuni gita shaataara wogaa qumay woykko muchchoynne oyttay de'ees. Hegaa matankka qassi asay utti uttiis.

Issi moobaaliya giigissiyo keettaa kariyan daro kuwasiya kaassanchchatu misileenne hara misileti kaqetti uttidosona. Qassikka so baggaara issi attuma na'ay eqqi uttiis.

oiddu asati issi goshshaa sohuwan okkidi ootti dedoosona etikka eqqa qoroosona hegaappe guyyen doozzai mittati murzzeenne harabati beettoosona.

Issi keettaa emereen aayiyanne heezzu naati guuttaa naati issippe eqqiddossona. Etu matankka qassi jarkkaanenne hara so miishshaati de'oosona.

Cora doozati/mittati de'iyo sohuwan issi asi eqqi uttiis. Appe guyyeerakka qassi makiinaynne issi guutta na'ay utti wottiis.

Issi miishsha dooriyo puula sohuwani tiyyetiyo shitotinne looshinee getettiyoobati issippe dooretti wottidoosona.

issi cora mittatinne aafuti bazzottii de'iyo sohuwan issi wodallay eqqe uttiis appe guyyerakka qassi issi asi beette segaa matanu shuchchati de'oosona

Issi xumi wottida keettaa giddon telebihziineenne iqaa wottiyo dooriyoge beettees.

Issi zal"e keettaa karen keehippe lo"iya puula macca asaa maayoti kaqeti uttidoosona. Hega matankka qassi issi asi eqqi uttiis.

Issi cora puuteti de'iyo goshshaa sohuwan heezzu attuma asati eqqi uttidosona etuppekka Issoyi guyye simmidi pootuwa silkkiyan denttiiddi de'es.

Tohossa Toophiya dere asaa giddon Wolaytta deriyaa seeraa ayssiya keettaa malaata gidida maata meran merettida malaatiyaa beettawusu.

Keehippe lo"iya phooliya issi kaame beettees. Hegappe ya baggaarakka issi derenne saloy beettees. Issi mitta malaykka eqqi uttiis.

Issi wogga woykko gita pooqetinne wogga keettati beettoosona. etuppe ha baggaarakka qassi kaamiya ogeedembba kaamiya ogee beettes.

OOso miishshatti zaabbe xikkenne hara goshshaa miishshatti issi bolla de'osonna.

issi keehippe lo"iyaa keettaa puulayiyobay dumma dumma malkki meraani maataa malkkee zo"onne hara meraara de'iyaage beettees. a matankka qassi irzzo meran de'iyaa bootta woraqatay de'ees.

Cora attuma asati issi aaho ogiyara issi bolli hemettidi biiddi de'osona. Eti yuushuwankka qassi keeppe daro gidida muuzee yeechchaynne muuzee de'ees.

keehippe lo''iya ciililo gidida puuteti issi sohuwan shiiqi dooretti wootidosona hegaa matankka qassi issi adil''e shuraabee mayda attumasaay eqiis uttiis

Issi oosanchay dadiyaa goyiidde beettees. naa"u boorata goyees aappe guye baggara ka qassi deree beettes hegaa ukka qassi dozati guzeti mittati beettoosona.

keehippe lo''iyaa puula merettati shuchchay dereti mittatinne haattay qassikka awaa ayfee beettoosona.

wolaytta yetanchcha gididda peshaale milkaano misilee beetees. ikka qassi danguzaa maayi uttiis. hegaappe ya bagara hara misiletikka de'oosona.

Issi keettaa giddon cora miizzati de'oosona. Hegeetuyyoo qassi issi aaway maataa woykko etuyoo miyoobaa immiiddi de'oosona. Etikka maataa moosona.

issi keeppe lo''iya puulattidanne phooliyaa gita kattaa keetta giddon cora oydetinnne xarppheezati beettoosonaa

Issi zal'ee keettan adl'e mala meray de'iyo keettan zal'iya zal'iyo corabatti de'osonna.